Kuriti ni binyahari ka bi ku laɣam nimaani bi viɛla lora nim bɛ ni ka palli bɛ nimaani ka loori ʒɛya ka nyɛ loori ʒiɛ ka bi zaŋ bini n pobili ka di nyɛ zaŋ dozim

Daadama n ku laɣam bi galisiya pam ka gbaari zaham n niŋdi gbambili ni gbambili maa nyɛla zaɣ dozim ka paɣa so yɛ daliya daliya maa zaɣ dozim

Daadama n ku laɣam moɣani nimaani di bi viɛli zaa nimaani bayaɣari biɛni ka kom bɛ nimaani kom maa nyɛla ko biɛri ka so gbubi gbambihi

Daadama n laɣam kom ni kom maa ko biɛɣu n nyɛli tihi bɛ nimaani mori bɛ nimaani ka bi gbubi gbambihi ka paɣaso bɛ kom maa ni ka yɛ daliya ʒiɛ ka bob bobga

Daadama n ku laɣam ka shab chɛna shab ʒɛya ka tihi bɛ ni ka mori bɛ ni ka bi ʒi binyahari ka paɣa so kpabi bia

Daadama n ʒiya bi nirabaayi ka ŋunbala maa lori ŋun ʒiya maa ka gbubi afi ka bi piri namda ka yɛ daliya daliya piɛlli